Ay nge seen ñaari bidon ñaari bidoŋ ndoh benen bi bidoŋ benen bi buteel la nu ngi tal ci kaw taabul ci ron taabl ya nge seen muus.

Naari goór wala neetti góor ñaari ñyu gee liggéey kennnka ngi jonkon kennenka ngi taxaw kennenka ngi tog seen ganaaw amna jeg benna jigéen bu taxaw.

Liide nit yangi teeruwaw mànam teeru la amna ni ñuy bari seen digante yangi seen ay moto am ay góor am ay jigeen ak ndaw ak ay makk.

Mandarga ngay seen màndarga kristen yi. Nyu gi takkax jisos ñaari laxoy ak tanka bi liidaal ko màndragala bu kristen yi.

Jigéen gi séga di liggéey ci toll, ngéey béy am nañu taxaw seen ganaw. Asamans ba ngi xiin seen ganaw, am ay guy ak ñax yu tooy.

Biide tablet maanaam dan pd dangay bind yu biis ci biira. Mu nga fade jàng am nafu ko nekka di ko bos. Am na ay boti ci weti góor bi mu ngi am kaas ak palaat bu ndàw.

Ay boolo ngay seen góor ak jigéen ndaw ak mag xalel nippan ci biir teerum la seen ganar ya ngi seen bidi kurang yi.

Tak boolo ngay fee, mangan boolo ni teerumle, kilifaya ngi tog ci kawtuugu jaakaar loo, waa teerumle, tëerum trésidan.

Boieer booli veer ngay seen bu weextal veer la ngi toox ci suuf wa manam li bolieerbu weextal te taaj ko ci suuf.

Yite ay bagg ngay seem baag yoo xamantene manam sakku ni amee am oma mode nekk ci biir oma bi mu nga poor xasaale potaale ak pobera.

cisongay seen cison bu budbu lool ami ay jia peekar fufo nga dee dugalññaari baarang yépp weñ la dañ ko dee doge cison la waw cison sowee.

Xale bu jigéen buy dém ecol nu ngi soleelifon te wekka saak bi. Ci mbëgg bi nu ngi taxaw amnañi nekk ci ganaawoon.

Jigéen butiyee telefon gi dagilu took mu sóoru def girefas teemu baylan dinataale jiggéen day seen.

Standard news paper manam keyti xibaar mungi seen si kaw ay goor keyti bu am ay bina yu weex am goor bu taxaw teh sol lunett.

Yaa ngee sèèn gor bu sol lu wèèx tal sol mbaxana bu wèèx def lunett mu koy nataal ci kanam bat bi bu am buton ci mbubu bi.

Jigéen day seen digël bu peña bopp bi jël benn kota bi def ko kondrool taka ko ci ganaaw sol jiaaru ak ay bis yu ndaw ci nopp bi ngi joxe ganaaw.

Janxa ngai seen janxa ndaw mongi dagitu sipa ak dagit teye bag bu weex ci loxa bi taka ay lam def mees nanaam gréfas ci boppam bi.

Daal ngay sem dalin boks manam batax ci kaw ñu ko def bumbu weex taka ko nguur daf kodi sol iginndaf kod sol dalin buks la raam.

Lide dañ ko de geene maalo su ñure li lañu jëg di geene malo bi amna weñ ci kaw an sisuf bantawaaw.

Xalé bu góor buy zouwe balo, hana mu ngir footbool, balban ci kana ngir daw di ko dab bi, xalé bu góor buy play footbal, solsot ak ngeen sox.

Taatimperila maanam boori geeg amna ay ndaw ay jigéen ak ay goor amnañuy toog di def seen pati dafa xawa lindeen lampa yangi taal.

Ay ganar ngay sin manam ganaari kirr am benn bu taxaw seen ndigg am yaar yu ñul benn ci ndey yoo benn ci caamoon ganaaram kir nekkunu.

Ay peer ngay seen,! ñun ci sase manam ci paket, ñenc peer, am ñaar yu xawa gudt, am ñaar yu xawa gaat, peer la dañ ko deenaan ku wàll ngiir yaram.

jigeen ngi taxaw sol gramb bu jott ci bar bi nu ko deestaandi seex takka ay lan te nu banagéene bopp wi nungi ekkati benn loxo benn mun ko teg ci dinah.

Key ci xebaar, manam standad newspaper, yaa ngi seen goor bu sol mbaxana bu weex, ak ay lunet, manan veer, ci kawkii di yaa ngi am bindi nu xronk, bu sol mu bu weex.

Moto ngay sèèn moto bu am weñ ci kanam manam ligéeyi Kaye am na ku tóóg ci biiram moto bi daf de gene maló ci tolli maló bi.

Keyti xibar manam standard newspaper yaa ngi seen goor ci diggi ngi sol mbubbu anay benn góor di nekka ci ron ak jiggéen waa bindi yi bindi yu xonku la.

Nyaari goor yu sol kawas ak dalli spots ki ci kanam ngi sollu weex ki ci ganaaw mën tiee ku weex ke ey kenenci te solmu mbumu xonku.

Tali ngayu seen, talibuna ngi xawale dem, guddi la, yaa ngi seen ay moto, am nañuy dem am nañuyu, dafa guddi, lampa moto yaa ngi taal.

Ay eleef Nagy seen maana ay xale yuy jàng bu nekkangi tog ci kaw tuug jaakar loo seen taabul. Ngi am seen buk ci kawam amna benn góur bu taxaw seen ganaaw wa ngéy jàng.

Flash ngay seen maanam defokaay ndox mu tànga, dañ ko dee sol ndox mu tanga. Am ku beer ci ganaw yéb wéng la, am tiyeekaay sooko defee ndox du gawa seda.

Nataall maana ay bant yiñ defar nalni ak ni comnik suñu ñëwee b parex dañ ko dee solol yum ko solal rob bu wam reflex waa taxaw ci kaw darabuwee xong.

Ay xaley you jiggéen yui janga ñyoom ñyett ku nekkam ngi boot seen sark manam seen baag sol seen sippu ak sol seen boubu ñyu ngi lettu sol kawaas.

Mën patan ngay seen yi lekka bu nèèx bu am sukurr der bi ci kaw bo ko lekke ga genné der bi li ci suuf maanam bobu ngay lekka ti am sukurr tutti.

Jigéen bu leet yu conurooy yokku fa mees ce ganaaw. Sol bum budaw te segal bopp weg waa jigéen bu lektu nee.

Yaa ngi tam fhanks teen naari eta ci guddu lool am palanteer garabi banaanamundi taxaw am xob yu tooy ak xob yu woow ci callfanc bi.

Bis nyfen mëna vist jaaro dañ ko diri sol jigee ni leegi legi góor yu solko mu fa am bant bu sew ngay rigo ci bon bonni wa visla vis jaara.

Ay xele yu jiggé ni zuwe bala ñaar yaa ngi sol vet kerinte tuddugab bisa lu weex. Ak doxon g daw di dadi bala ngee daw.

ay weñ ngay seet manam weñyuñ liggéey ba pare mu ngi am weñu gudu ami wen ñu gaat ñun leenteg melney mbalits maanam ay feeraay la nu.

ay kankura ngay seen nana ñetti kankuran yi ñetci ay faaraalañ yi li tiye jaa ci seen loxo ñoom ñetci yépp nbi taxaw te jaakaar loo.

Taat ngay seen, taak bu am jaapeetaay. Bant la, mu ngi am <inaudible> bi ci kaw mu ngi am weeñ foofu lañ dee dogee, paa kala wala.

Liġeen bu sol garamb bu jot besisuf, mu ngiy toog tiyeekal pex, dev greypas nana mees bu weex ci bopp bi, mbubbi mbub bu xonxula, nin top ci weti tele.

Keyti xibar ngay seen manaam standart news ya ngi seen ay ñaari bur ci kaw ci dig. Ya ngi seen booxmngi sol baxane esol bu bu weex. Am na jigéen yi toog ci kanam bontam ngimu suuru.

Ay miniterr ngay seen manam ay soldaa, beneen kota bi yangi sey ñetti solda beneen kota bi ci ndeejoo yangi sey ñetti solda nu solili fom gu tooko ku paala solbu bu weex.

Taabul ak ay tóogu yun kas ci biir neek manam ci class room ci toogu yi lanj deh tork kawtaabul yi xaleh yi ñyu njanguh di bindfo fu noonu maanam class room la.

Am jigéen yu bari ñu ngi toog, am ñenen ñu ngi am pan, ñene ñu ngi toog si kow siwo,(...)bari mu ngi seen bopp seen, ganaaw ,am na ñu yu fa nëëk tamit.

Feytum xebaar, mannam standaneski fox ci kaw yaangi seen ay buux joob, jërët ci dëgaluyaari ta holis gi daf maxana bu nuur, def lu nekp.